Lehilahy roa manamboatra trano. Eo am-pamitana tafo izy ireo ary hita amin'izany fa efa eo amin'ny famaranana.

Mpivarotra fanodinana voankazo. Tsy voatery voankazo irery no ahodina amin'izy ity fa na ireo karazana sakafo legioma ohatra toy ny sakafon-jazakely.

Toy izao ny fiainana- dramalagasy: mpanamboatra kiraro iray amorondalana. Izy itony tsy voatery hoe manana trano be na hoe hisitrihana kely. Fa na amin'ny sisiny ohatr'izao aza dia efa mety aminy. Matetika, rehefa ilay sendra mila vonjy eny an-dalana eny ianao no mahita azy ity ; izay no tena antom - pisiany.

Gazety malagasy mitondra ny lohateny hoe "Tia Tanindrazana". Amin'ny teny malagasy ranoray izy ity. Eto dia hita ny vaovao ara-tsôsialy, ara-pôlitika ary ara-pahasalamana. Misy ihany koa hatsikana ao anatiny.

Sary efa azo atao hoe"peta-drindrina" satria ataon'ny olona haingon-trano amin'ny rindrina fotsy be mangirana sady tsara. Eto dia ahitana tovolahy maro milalao.

Toerana any anaty ala, misy fiangonana lehibe ary voahodidina zava-maitso toy ny ravinala, erỳ amin'ny ilany koa isika mahita vato be iray misy sarin'i Masina Maria.

Firavaka karazany maro; ahitana vakana maroloko, akorandriaka, tandrok'omby, rofia. Hita ato daholo ireo karazana asa tànana Malagasy.

Lalana fasika voahodidina alaala. Misy baobaba lehibe iray sy vehivavy anankiroa mandeha eo anoloany. Kanto dia kanto raha ilay vao maraina iny na ilay rehefa mody masoandro no mandalo amin'ny toerana toy itony.

Mpivarotra kojakoja amoron'arabe, ahitana harona sy famandrihana voalavo, eto isika mahita olona roa mitsangana eo anoloan'ilay mpivarotra mitazona elo manga.

Karazana menaka vita malagasy novokarin'i Vaniala ary ny anarany dia baoma fosa. Izy io dia nalaza ary tena ampiasain'ny be sy ny maro.

Karazana vangovango miloko ranombolamena sa volamena mihitsy ? Fa samy manana ny endriny satria misy ny matevina ary misy ny manify, ary misy vakana ihany koa.

Lehilahy manao kasikety fotsy manao akanjo manga mibaby kitapo mandeha bisikileta, ary mitondra " bidon " asa hoe hamonjy fotoana sa hande hatsaka rano izy izany ?

Karazam-boky natokana ho an'ny ankizy kely ahitana karazana sarimihetsika na hoe ireo sary natao tanana miaina. Ao anatin'ity boky ity dia ahitana ny tantaran'izy ireo, misy karazany enina izy ary hita eny amin'ny mpivarotra boky rehetra eny.

Tsangambato ahitana soratra hoe F.J.K.M Antranobiriky. Trano fivavahana kristianina. Fahatsiarovana ny fananganana Ilay fiangonana no tiana ho aseho eto.

Toerana fisakafoanana any anaty ala any satria ahitana zava-maitso manodidina, misy elo fotsy ary mahafinaritra tokoa izao mipetrapetraka eo satria raha ny fahitako azy mandrivodrivotra.

Toerana fialan-tsasatra misy latabatra boribory, elo fotsifotsy, seza mangamanga ary zaridaina maitso be sy toerana filalaovan'ny ankizy.

Lehilahy roa mandoko trano, eto dia zarainy roa karazana ny lokony; ary hita misongadina amin'izany ny manga, mavokely ary ny fotsy.

Mokonazy anaty "seau" sa sahafa ? Eo amin'ny fivarotana izy izany. Anisany tena tian'ny olona ny mihinana azy ity satria mahafinaritra ny manaikitra azy ao am-bava na dia misy ilay voany be iny ary.

Gazety malagasy mitondra ny lohateny hoe "Tia tanindrazana" izay mijoro ho an'i Madagasikara. Ahitana ny karazana vaovao ara-tsosialy, ara-politika.

Boky vita gasy, mitondra ny lohateny hoe : "Ny loharanon'ny Andriana Nanjaka teto Imerina sy ny tarony". Ahitana tantaran'i Madagasikara, indrindra ny eto Imerina.

Famantaran'ora miloko ranom-bolamena, ary vita sinoa. Eny Behoririka no tena ahitana azy ity, satria eny ihany no tena be mpanjifa azy.

Olona mijery fehin-tanana, vita amin'ny akorandriaka, sy karazana vakana. Misy ihany koa ireo fehin-tanana izay vita avy amin'ny tandrok'omby. Ny ankamaroan'izy ireo dia vita malagasy daholo.

Gazety taratra, ahitana fanadiadiana mombana pitendry zava maneno, ary voalaza ato hoe : io zava maneno izay tendreny io dia anisany manaingo ny hiran'ny mpanan-kanto.

Fitoerana sakafo vita avy amin'ny plastika, manana endrika hafakely, misy sarina voninkazo miloko manga sy fotsy ary volondavenona.

Olona maro misakafo amin'ny toerana fisakafoanana iray. Ny latabatra sy seza dia vita avy amin'ny bararata.

Lehilahy efatra, maka sary, manondro anoloana. Manao fomba fakana sary hafa kely, miavaka kely satria tsy ahitana endrika mitsiky fa manondro indray no ataony.

Toerana any amin'ny sisin'i Madagasikara, ahitana vato lehibe sy tanimena ary voahodidina zava-maitso maro, erỳ anoloana dia misy ranomasina.

Sakafo malagasy vary sosoa vary natao be rano ary nampalemena ampiarahana amin'ny ravitoto sy henakisoa ravitoto tsy inona moa fa ravina mangahazo nototoina ary nampiarahina amin'ny henakisoa matavy

Karazana asatanana malagasy miloko fotsy sy manga, ahitana lamba latabatra, blozy, ary ireo fibatana vilany ao an-dakozia. Ahitana sarina lehilahy iray manao satroka mikapoka vary.

Lehilahy iray mitondra bisikileta eo amoron'arabe. Bisikileta miloko manga ary ilay lehilahy manao akanjo mainty ambony ambany. Hita amin'izany fa tsy miraharaha izay manodidina azy izy fa mandeha foana na ampovoan'ny arabe ary. Mampatahotra manko izy itony sao sanatria ho voadonan'ny fiara lehibe.

Gazety malaza, ahitana fanadihadiana mombana olona malaza iray. Eto moa dia misongadina amin'izany ny hoe miavaka kely ny anaran'ity olo-malaza iray ity.

Sary famantarana misy soratra hoe : "Escale" Ariandro. Famantarana toeram-pisakafoanana iray ary fantan-danja amin'ny fanaovana sakafo vahiny.

Fivarotam-boky amin'ny teny gasy sy amin'ny teny vahiny. Eto amin'ny latabatra isika dia mahita karazana boky amin'ny teny gasy. Ao anatin'izany ny mitondra ny lohateny hoe "Ny zaridaina keliko." Misy sarina zazalahy kely. Hita amin'izany fa boky fampianarana mikarakara zaridaina ho an'ny ankizy kely.

Trano mbola tsy vita, mbola tsy tena oe misy varavarana, mbola tsy miloko ; nefa efa ahitana tohatra sy lavarangana kely, ary tafo be iray.

Vorontsiloza mitsangana eo ambonina seza sy latabatra vita hazo ; izy itony moa dia sakafon'ny Malagasy rehefa krisimasy satria izy be nofony ary matavy. Ary amin'izany fotoana izany izy dia lafo dia lafo.

karazana savony vita avy any ivelany ireo savony manitra fampiasan'ny rehetra amin'izao fotoana na dia efa adino ary ny savony nosy malagasy dia mbola misy mividy ihany izy ity noho ireo akora bediabe ao anatiny

Eo Andohalo, ahitana ilay mpivarotra mofo masira fanta-danja. Mofo boribory izay tena tsy fantatra marina izay tena anarany. Itỳ ramose itỳ mivarotra azy anaty "sachet", mandehandeha ary varotany amin'ny mpianatra maro be.

Kavina telo miloko volamena. Ny roa boribory, ny iray maka tahaka lolo ary ny iray misy manjelatra. Anisan'ny tena tsara ho an'ireo izay mitevika maromaro amin'ny sofina iray.

Mpizaha tany na hoe vahiny mijery ireo sary tahiry fahiny, eto hita fa sary nalaina efa taloha be ilay jerenzareo eto.

Boaty fanafody miloko fotsy, mainty ary mena mitondra ny anarana hoe "albendazole". Izy ity dia karazana fanafody manala kankana sy ireo izay maloto rehetra any anaty vatan'olombelona iray

Lambahoany miloko manga ny tokotaniny. Ary ahitana sarim-boninkazo miloko voloparasy sy volomboasary, ary ahitana ravinkazo miloko maintso. Tena tiny Malagasy izy ity indrindra izareo any amin'ny faritra. Refa manao raraha iny no tena ampiasain'olona azy.

Fivarotana sakafo masaka eny amin'ny sisin-dalana. Anaty sarety kely, misy karazana sakafo masira ary tena tian'ny olona izy itỳ satria io indray izao no malaza amin'izao.

Mpivarotra legioma sy voankazo, trondro maina ary voamaina. Karazany maro, mifangaro ao daholo ireo zavatra mety ilaina amin'ny andavanandro. Ireo karazana sakafo, ilay laoka fanao mandritra ny herinandro.

Peta-drindrina na hoe rindrina nasiana doka. Eto ny hita dia dokana zava-pisotro mahamamo. Tsy dia tsara loatra ho an'ny fahasalamana.

Mpivarotra lehibe mivarotra karazana sakay izay vita avy eto Madagasikara. Voatota ary novolavolaina natao tao anaty boaty ary matetika alefa any ivelany izy ity.

Sakoa manga miloko volomboasary. Rehefa tena masaka be iny ny sakoa dia izay volomboasary izay no lokony. Amin'iny izy ilay mamy be, na hoanina amin'izao ara izy tsy maninona satria ny sakoa fantatra fa fanaovana lasary.

Lamba latabatra na fonom-pandriana vita malagasy. Misy petakofehy izay natao tanana ahitana renina Maky izay mibaby ny zanany. Misy koa baobaba aorianan'izy ireo.

Toerampisakafoanana kely iray amorondalana misy ireo karazana sakafo amin'ny vary sy laoka ary koa tsakitsaky misy ihany koa ranomboankazo mangatsiaka

Mpivarotra kojakoja maro isan-karazany, ahitana boky sy kilalao ho an'ny ankizy, fitaratra kely ary ireo karazana lovia vita avy amin'ny plastika. Moron-dàlana no hamarotany azy.

Mpivarotra firavaka, misy ny miloko vy ary misy ny miloko ranom-bolamena. Ahitana ihany koa kavina vita amin'ny rofia sy rojo vita amin'ny akorandriaka.

Mpivarotra "art" malagasy. Ireo zavatra rehetra vita amin'ny gasy, vita avy amin'ny rofia, avy amin'ny tsihy izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ihany ary matetika izy ireo no alefa any ivelan'i Madagasikara fa be mpankafỳ tokoa izy ireo.

Toerana misitaka kely ny renivohitra, ahitana karazana trano vita gasy sy ala maitso ary tanimbary manodidina azy ; anisany efa ambanivohitra no misy azy.

Trano biriky misy Rihana ary misy tohatra ivelany

Solaitra iray ngeza be tena goavana hita eny amoron'arabe, fanaovana dokam-barotra sy ireo fampitana hafatra amin'ny alalan'ny soratra lehibe sy vaventy.

Mpivarotra karazana firavaka ; ao ny vita malagasy ao ny vita avy any ivelany ; ahitana famataran'ora sy ireo karazana rojo vita amin'ny tady malagasy sy akora Malagasy.

Kavina miloko volamena, boribory. Ilay tena tian'ny tanora, indrindra amin'izao fotoana, eny fa na ny efa nahazo taona ary, ireo zay mbola tia mihaingo. Tsy ny eto Madagasikara irery ihany, fa eny fa na ny any ivelany ary dia tia manao io firavaka io daholo.

Tranon'omby vita avy amin'ny biriky. Trano efa rodana, tafo bozaka. Eny ambanivohitra ahitana tany mena sy tendrombohitra maro eny amin'ny manodidina eny.

Hazo anaty ala vao notapahana ary notsofaina, hanaovana karazana fanaka sy ireo fitaovana ilaina sy zavatra vita avy amin'ny hazo.

Fiara raitra lehibe miloko fotsy, fiara mandeha mafy ary anisany tena lafo vidy indrindra ireo olona manan- katao ihany no tena manana sy mahavidy azy.

Mpivarotra "saribao" sy hani-masaka ary kafe, misy trano vita avy amin'ny hazo manodidina azy ary ala maitso.

Toerana ahitana olona maromaro, mivory sy zavamaneno bediabe. Hita fa hisy lanonana goavana na fampisehoana eto.

Mpivarotra lehibe mivarotra sakafo izay vita eo no eo, efa ahitana ireo karazana hanitra ao anatiny ary tsy manahirana ny mahandro azy.

Mpivarotra karazana asa tànana malagasy, ahitana ireo zavatra maro isankarazany vita avy amin'ny hazo ary rofia toy ny manao endrika " maki ".

Sary famantarana misy soratra hoe :" MHJ-TECH " ity sary ity dia manamarika mpivarotra solosaina na mpanamboatra solosaina ireny.

Mpandoko trano na mpanao sary amin'ny rindrina, eto dia manao sarina voninkazo miloko mainty ary volomboasary izy, manao itony fanampenam-bava itony satria mahery dia mahery koa ny fofon'ny loko.

Mpivarotra ara-malagasy ahitana karazana entana vita avy amin'ny rofia sy trandrok'omby. Ny akamaroan'ireo firavaka toy ny rojo dia vita avy amin'ny tandrok'omby sy tady ary ny haingon-trano izay vita avy amin'ny rofia, ary ny kavina ihany koa ; ao ihany koa ny pôketra sy haingon-trano samihafa.

Sakafon'ny mpianatra na mpiasa mafilotra, efa masaka anaty lovia misy sokajy samihafa. Efa miavaka ao daholo ny fisian'izy ireo. Ahitana karazana legioma sy voankazo ary hena voaendy.

Voro-manidina maro, avy teto ambany teto amin'ny bozaka maitso izy ireo no andeha hirona, hiara-hanidina miakatra any ambony any.

Fiara fitaterana lehibe iray, misy lehilahy telo manovo fasika amin'ny toerana iray. Izany hoe avy notaterina avy amin'ny toerana iray ho afindra amin'ny toerana iray.

Toeram-pisakafoanana na trano fandraisam- bahiny ahitana seza sy latabatra mifono lamba fotsy sy mena, ahitana koa karazana olona mipetraka.

Fiangonana katolika " Notre Dame de l'Assomption ", any amin'ny faritra Mahanoro. Mahafinaritra kely ilay trano na dia tsy ohatr'ilay fahita mahazatra ilay avo be ary. Ny lokony sy ny manodidina azy koa dia tsara, satria miloko fotsy sy manga ary ahitana ravinala roa eo an-tokotany.

Bitro voalavo maro loko. Misongadina amin'izany ny volontany, ny fotsy ary ny mainty. Eto zareo dia mihinana ravinkazo maitso dia maitso ary ao anaty fitoerany izy.

Gazety mitondra ny lohateny hoe " Ny Valosoa vaovao ". Ahitana vaovao maro isankarazany momba ny fanadinam-panjakana, ny fiarahamonina, ny lalam-pirenena...

Vorona miloko fotsy sy manga ambonin'ny hazo, ohatran'ny mandinika zavatra izany ny fahitako anazy, izy itony dia ilay karazana vorona ilay misioka mafy rehefa henoina.

Miaramila maro manao matso. Manao ireny akanjo miloko maitso fanaony ireny ary mitazona sabatra ny anoloana ary ny ao aoriana mitazona basy.

Lelihilahy iray hita fa manosika borety, mitondra gony lehibe iray. Hita amin'izany moa fa efa reraka dia reraka tokoa ny tovolahy satria raha ny fahitana azy dia olona efa avy lavitra izy.

Kotomila mifatotra efa natao mitoko. Toy izao ny fomba hamarotan'ny mpivarotra ny kotomila, efa fatorany izy ary mandeha arakan'iny ny vidiny. Eto izao dia eo amina mpivarotra iray satria apetrany eo ambonina gony ilay izy.

Mpivarotra karazana firavaka sy haingon-trano, misy ny fehitanana vita avy amin'ny tsanganolona sy ireo akorandriaka. Misy ihany koa ireo solaitra misy sary izay mampisongadina ny zava-misy eto Madagasikara.

Lehilahy mandeha kodiarandroa. Anisan'ilay mandeha mafy ary tena mitrena mafy mihitsy itony karazany itony. Manao akanjo matevina lehibe ralehilahy ary mibaby kitapo mainty.

Trano efa somary tonta, miloko fotsy ary mifefy hazo misy raviny maitso, vavahady hazo. Eo anoloana dia misy karazan'olona, ary ny ankamaroan'ireo, tovovavy misikina lambahoany miloko volomparasy.

Ankizilahy efatra manao akanjo mitovy. Fantatra amin'ny anarana hoe skoto. Any am-piangonana moa no tena ahitana sy famoronana izy itony. Eto zareo dia milasy ary mitondra itony trano kely vita avy amin'ny lamba ary tena mahavonjy rehefa any anaty ala.

Sakafo maraina any ivelany any, ahitana zava-pisotro mangatsiaka sy mafana, ary mofo. Eny ivelany eny amin'ny arabe izy ireo no misakafo, satria ahitana mpandeha an-tongotra sy fiara eo anoloana.

Volon'akoho manidina miloko mainty akaikina tamboho efa somary osaosa, tsy hay na niady ny akoho na naninona no nampiala ny volony izao.

Boky fampianarana malagasy mitondra ny lohateny hoe : sikajin'i dadabe. Ahitana ireo ray aman-dreny lehibe roa izay mipetraka amin'ny tany ny iray, ary ny iray amin'ny seza iva. Misy ankizy kely ihany koa mipetraka ambony fandriana.

Karazana sary sikotra na hoe misy sary olona amboarina tamin'ny tanana, vita avy amin'ny hazo eto dia ahitana karazany maro : misy ny manao endrika olona, soavaly ary omby.

Manga miloko volom-boasary. Mamy be izy ity rehefa toa io ny lokony. Amin'izao fotoana izao dia fotoanan'ny manga mihitsy, ary tena betsaka mirongatra izy any an-tsena amin'izao.

Karazana lasitra vita avy amin'ny vy. Eto dia lasitra fanaovana mofo izy ity ary atao anaty vata mamay ary mahazaka tsara izany.

Paompy fatsakana vao andalam-pahavitana. Mbola mifefy izy ary mbola tsy vita hatramin'ny farany, fa efa hita hoe fakana rano no atao amin'ilay izy.

Tohotra miolana fa tsy tonga dia mahitsy. Manao endrika hafakely satria tonga dia biriky no natao endrin'ny ety ivelany.

Koveta plastika mifampisarona, ahitana loko maro samihafa: mavokely, maitso, mena ary mavo. Fanasana lamba na fanasana lovia no tena ahafantaran'ny Malagasy azy.

Olona maro be mivory toa karana fivoriam-pianakaviana mihinam-bary ao anaty harona tsihy miaraka amin'ny nofon-kena be menaka, mipetraka amin'ny tany

Arabe iray any amin'ny faritany any. Misy vato lehibe maro isan-karazany amin'ny sisiny ary bozaka maitso sy maina ny ankamaroany.

Fomba fametahana jiro iray lehibe amin'ny trano iray, asiana itony karazana tohatra vita avy amin'ny hazo itony ahafahan'ilay mpametaka mijoro satria avo dia avo tokoa ny eo amboniny.

Sary fahiny, hita amin'izany ny trano misy lavarangana hazo, varavarana hazo, sy ireo karazan'olona izay mbola manao ireo karazana fitafy fahiny. Ao ny mitafy lamba, manao velon-drirana, manao palitao ary indrindra manao itony satroka bory itony.

Fitaovana fanatsotrana volo mba hampangirana ilay volo ary hampifintina azy, miloko mainty sy manga. Amiko dia tsy dia tsara loatra ny mampiasa izy satria manimba, voa maika manimba volo ilay izy. Mety hoe tsara ilay izy eo am-panaovanao azy fa rehefa avy eo ny volonao lasa maina sy vakivaky.

Andian'omby mandeha amin'ny arabe, ary arahana ny mpitarika azy. Etsy ankilany misy olona miloloha vilona, izay sakafon'ny omby ireny ihany.

Toerana fisakafoanana misy haingony miavaka satria eo ambonin'ny tafo ahitana karazana sainam-pirenena ary hita ao amin'izany koa ny an'i Madagasikara.

Vary sy laoka : vary mena matetika fantatra amin'ny anarana hoe vary gasy ; misy koa anana voaendy ary trondro lehibe voaendy ; ahitana lasary laisoa.

Fitoeran-tsakafo miloko manga sy volamena. Fasiana vary sy laoka matetika izy ity ary indrindra fentina mitsangantsangana ny tena ahafatarana azy.

Solaitrakely mainty ampiasain'ny ankizy, ireo vao mianatra manoratra any am-pianarana. Ity moa dia soratana amin'ireny karazana tany na hoe lakire.

Mpivarotra iray mivarotra angivy amin'ny toko miloko maitso. Maitso dia maitso marevaka mihitsy izy ity. Anisan'ny fanaovana rony no tena ahaizan'ny Malagasy azy.

Ankizy Malagasy mipetraka amin'ny tany ambony tsihy, mivory sa minam-bary ? Mahafinaritra erỳ ny mijery ny ankizy Malagasy toy izao rehefa ilay mivorivory miaraka iny izy.

Karazam-boky roa. Ny ray misy sarim-boninkazo mena ary samy amin'ny teny sinoa avy izy ireo fa misy teny anglisy ihany manaraka azy.

Toeram-pisakafoanana tsara sy mendrika ary mahafinaritra tokoa : ahitana sary amin'ny rindrina manao endrika ravinkazo maitso sy vorona mena ; misy koa fitaratra lehibe iray, ary ny firatra kely boribory, izay natao tanana.

Hery Rajaonarimampianina: ity olona iray ity dia olona manan-kaja. Izy no filoham-pirenena teo aloha teo. Tamin'ny fotoan'androny dia nahafinaritra ary tsara tokoa ny fitondrana.

Kirihitra kely, ahitana zava-maitso : tsy misy na inona na inona hita moa ny ao anatin'io, izay no maha kirihitra azy satria dia zava-maitso daholo no manodidina azy ary sarosarotra no ahitana ny any anatiny.

Sakafo mamy matetika atao sakafo maraina na hoanina rehefa harivariva iny satria mifangaro ato daholo ny mangatsiaka sy ilay mamimamy tena tian'ny ankizy.